Hawaasa jechuun namoota naannoo murtaa'aa tokko keessatti walitti qabamanii naannoo tokko jiraatan kanneen afaan tokko dubbatan, aadaa tokko qaban yommuu ta'an, maatii jechuun immoo namoota mana tokko keessa jiraatan abbaa, haadhaa fi ijoolleedha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaatti taasisu Kunis immoo fayyummaa isaaniif sochii qaamaa taasisudha. Yookiin immoo sochii gahumsa qaama isaanii dabaluuf sochii isaan taasisanidha.

Meeshaalee addaa addaa Meeshaalee addaa addaa jechuun Meeshaalee dhalli namaa hojiidhaaf yookaan immoo tajaajila garaagaraa itti fayyadamu kanneen mana keessatti yookiin ala keessatti iddoo dhimma hojii itti bahachuuf itti fayyadamu Meeshaalee addaa addaa jedhama.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko yookiin naannoo murtaa'aa keessatti walitti qabamanii jiraatan kanneen afaan tokko dubbatan kanneen aadaa tokko qaban hawaasa yommuu jedhaman maatii jechuun immoo kanneen mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Rifeensa Rifeensa jechuun dabbasaa yookiin immoo waan lallaafaa, gurraacha, buqqee mataa dhala namaa irratti argamu innis miidhagina dhala namaa dabaluu keessatti gahee olaanaa kan qaban jechuu dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo yookiin bakkeewwan dhalli namaa itti bohaaruuf yookiin immoo itti bashannanuuf yeroo boqonnaa isaa Hiriyoota isaa waliin iddoo itti dabarsu gidduu gala bashannanaa jedhama

Alaabaa jechuun mallattoo yookaan immoo ibsituu yookiin calaqqee birmadummaa saba tokkoo yookiis biyya tokkoo mallattoo bilisummaa Saba tokkoo kan ta'e jechuudha

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti tajaajila yookiin dalagaa adda addaa itti fayyadamu yommuu ta'u, meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo kanneen waajjiraalee garaa garaa keessatti tajaajila garaa garaaf oolan jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhangala'aa dhalli namaa dheebuu bahuuf yookiin immoo dhugaatiiwwan warshaalee keessaa bahan kanneen dhalli namaa bashannanaaf dhugan dhugaatiiwwan jedhama

Geejjiba jechuun adeemsa yookaan immoo meeshaalee geejjibaa dhalli namaa bakka tokko irraa gara bakka biraatti ittiin adeemu yommuu ta'u, turizimii jechuun immoo iddoo hawwataa daawwannaaf ta'u kan namni maallaqa kaffalee daawwatu jechuudha.

Hoggantoota beekamoo Hoggantoota beekamoo jechuun namoota gurguddoo yookiin immoo beekumsa fi dandeettii gurguddaa qaban kanneen buyya geggeessan yookiin immoo biyya tokko ceesisuu kanneen danda'an 'Hoggantoota beekamoo' jedhamu.

Qonna jechuun adeemsa lafa qotuu fi horii horsiisuun lafa qotu jechuudha. Adeemsa mala ammayyaa fi aadaatti fayyadamuudhaan dhalli namaa oomisha garaagaraa lafa irratti oomishu qonna jedhama.

Geejjiba jechuun wantoota dhalli namaa iddoo tokko irraa iddoo fageenya ta'e tokkotti ittiin socho'u yookiin ittiin imalu geejjiba yommuu jedhamu, turizimii jechuun iddoo hawwataa, miidhagaa dhalli namaa...

Meeshaalee miidhaginaa Meeshaalee miidhaginaa jechuun Meeshaalee dhalli namaa miidhaginaaf mana keessaa fi alatti itti gargaaramu, kanneen miidhaginaaf itti gargaaramnu Meeshaalee miidhaginaa jedhamu.

Beeksisa Beeksisa jechuun adeemsa oduu dabarfachuu yookiin immoo oomisha isaanii tokko beeksifachuuf adeemsa dhalli namaa godhu 'Beeksisa' jedhama.

Hoggantoota beekamoo Hoggantoota beekamoo jechuun namoota ciccimoo yookiis immoo barumsa guddaa qaban, sadarkaa barumsaa guddaa irra gahanii kanneen biyya geggeessan Hoggantoota beekamoo dha.

Rifeensa Rifeensa jechuun waanta gurraacha baayyinni isaa lakkaa'amee hin dhumne buqqee dhala namaa irratti kan argamu innis miidhagina yookiin immoo simboo dhala namaatiif gahee guddaa kan taphatudha.

Arkiteekcharii fi Ijaarsa Arkiteekcharii jechuun saayiinsii waa'ee ogummaa ijaarsaa irratti xiyyeeffate yommuu ta'u; Ijaarsa jechuun immoo akaakuu arkiteekcharii keessaa tokko ta'ee innis ijaarsaalee gara garaa ti.

Qonna. Qonna jechuun wantoota lama of keessatti qabata. Innis horii horsiisuu fi lafa qotuu dha. Qonna lafaa jechuun adeemsa wantoota gara garaa lafa irratti oomishuun mala ammayyaa fi aadaatti fayyadamuu dhaan lafa qotuu dha.

Geejjiba jechuun adeemsa dhalli namaa iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti ittiin adeemu geejjiba yommuu jedhamu turizimii jechuun iddoo miidhagaa yookaan immoo iddoo hawwataa dhalli namaa bashannanaaf itti fayyadamu jechuudha.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa naannoo irratti argaman yookiin immoo lafarratti argaman kanneen dhala namaaf qilleensa mijataa garaa garaa kennaniif akkasumas immoo kanneen nyaataaf oolan biqiltoota jedhamu.

Arkiteekcharii fi ijaarsa Arkiteekcharii jechuun adeemsa yookiin ogummaa waa'ee ijaarsaa irratti xiyyeeffate yoo ta'u, ijaarsa jechuun immoo akaakuu arkiteekcharii ta'ee waa'ee ijaarsaa kan qo'atudha.

Meeshaalee Adda Addaa: Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaa namni akka gargaarsaatti hojiidhaaf, hojii ittiin salphisuuf fayadamu meeshaalee adda addaa jenna. Innis meeshaa dhalli namaa mana keessaa fi alatti hojiidhaaf itti fayyadamu jechuudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manneen tajaajila dhugaatii fi nyaataa kennuudhaaf ijaaramanii qophaa'an kanneen magaalaatti argaman jechuudha .

Hawaasa jechuun namoota naannoo murtaa'aa keessatti walitti qabamanii yookiin gurmaa'anii naannoo tokko jiraatan kanneen aadaa tokko qaban afaan tokko qaban yommuu ta'u, maatiin immoo haadha, abbaa fi ijoollee dabalata.

Giddugala Bashannanaa Giddugala Bashannanaa jechuun iddoo hawwataa yookiin iddoo miidhagaa dhalli namaa yeroo boqonnaa isaatti hiriyoota isaa wajjiniin keessa deemee bashannanu, iddoo itti boqonnaa itti fudhatu 'Giddugala Bashannanaa' jedhama.

Kopheewwan Kopheewwan jechuun wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa tokko ta'anii kanneen dhala namaa miillatti kaawwatan, isaanis miilla isaanii gufuu fara garaa irraa eeguuf akkasumas miidhaginaaf kanneen keewwatan yookiin godhatan dha.

Manaa fi mana jireenyaa Mana jireenyaa jechuun iddoo dhalli namaa keessa jiraatu yookiin godoo dhalli namaa ijaarratee keessa jiraatu 'Mana jireenyaa' jedhama.

Hojii jechuun dalagaa yookiin immoo carraaqqii dhalli namaa jiruuf jireenya isaa gaggeessuudhaaf guyyaa guyyaan godhu yookiin immoo dinagdee isaa guddisuuf dalagaa dhalli namaa guyyaa guyyaan godhu hojii jedhama.

Dhugaatiiwwan. Dhugaattiiwwan jechuun wantoota dhangala'oo yookiin immoo lallaafoo dhalli namaa gara keessaatti ol fudhatu, ittiin jiraachuu dhaaf wanta dhalli namaa dhugu "Dhugaatiiwwan" jedhama.

Beeksisa jechuun adeemsa dhalli namaa waan tokko ittiin gara dhala namaa biraatti dabarsu yookiin immoo oomisha isaa tokko beeksifachuuf deemsa dhalli namaa keessa darbudha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajiloota hawaasaa yookiin immoo hariiroo uummataa karaa mootummaatiin tola kennamuuf yommuu ta'u, gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa kana keessatti gurguramuuf qophaa'an.

Faaya Faaya jechuun meeshaalee dhalli namaa miidhaginaaf yookiin immoo bareedinaaf qaama isaaniitti godhatan yookiin immoo meeshaalee hawwattummaa isaanii dabaluu dhaaf dhalli namaa itti fayyadamu 'Faaya' jedhama.

Muuziqaa jechuun sagalee bareedaa yookiin sagalee hawwataa dhala namaaf kaka'umsa kennu muuziqaa jennee waamna. Innis sirboota garaa garaa keessatti akkasumas immoo ergaawwan garaa garaa keessatti sagalee darbu jechuudha.

BIneensota manaa jechuun bineensota dhala namaatti madaqanii dhala namaaf tajaajila garaa garaa kennan yommuu ta'an, bineensota alaa jechuun immoo bineensota dhala namaa irraa fagaatanii kanneen ala galan yookiin bosona keessa galan jechuudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manneen dhalli namaa dhugaatii fi nyaata itti argatan, magaalaa keessattii manneen tajaajila dhugaatii fi nyaata dhala namaaf laatan manneen dhugaatii fi nyaata jedhamu.

Meeshaalee barreeffama, meeshaalee barreeffama jechuun meeshaalee baruuf barsiisuu keessatti akkasumas, yaadannoo garaagaraa itti fayyadaman meeshaalee barreeffama yemmu jedhaman isaanis tajaajila baruti.

Daldala fi gabaa Daldala jechuun adeemsa dhalli namaa itti fudhatu, bittaa fi gurgurtaa dhalli namaa waan qabu kennee waan hin qabne fudhatu yemmuu ta'u, gabaa jechuun bakka daldalli itti adeemsifamu.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti tajaajila gara garaa dalagaa isaanii dalaguuf itti fayyadaman yommuu ta'an; Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo meeshaalee waajjira gara garaa keessatti itti fayyadaman.

Faaya Faaya jechuun Meeshaalee dhalli namaa miidhaginaaf yookaan bareedinaaf qaama isaaniitti keewwatan kanneen hawwatummaa isaanii dabaluuf Meeshaaleen garaagaran faaya jedhamu.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee Meeshaalee manaa jechuun meeshaa dhalli namaa mana keessatti dalagaa garaa garaaf itti fayyadamu meeshaalee manaa jedhama. Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo meeshaalee waajjiraalee garaa garaa keessatti yookiin immoo waajjiraalee mootummaa keessatti dhalli namaa itti fayyadamu.

Daldalaa fi gabaa Daldala jechuun adeemsa wal harkaa fuudhinna meeshaalee gara garaa yookiin adeemsa bittaa fi gurgurtaa dhalli namaa taasisu yoo ta'u; Gabaa jechuun immoo iddoo daldalli kun itti adeemsifamu jechuu dha.

Uumamaa fi naannoo, uumamaa fi naannoo jechuun wantoota uumamaan nam-tolchee osoo hin taane uumamaan naannootti argaman yemmuu ta'an, naannoo jechuun immoo wantoota lubbu-qabeeyyii fi lubbu-dhabeeyyii hunda of keessatti qabatee argamu naannoo jedhama.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo miidhagaa yookiin iddoo bareedaa dhalli namaa bashannanaaf yeroo boqonnaa isaatti Hiriyoota isaa waliin adeemee boqonnaa sammuu itti taasisu giddu gala bashannanaa jennaan .

Geejjiba jechuun adeemsa dhalli namaa iddoo tokkorraa gara iddoo tokkootti ittiin socho'u yeroo isaa qusachuudhaaf adeemsa dhalli namaa iddoo tokkoo iddoo tokkotti socho'u geejjiba jedhama

Muuziqaa jechuun sagalee hawwataa yookiin sagalee miidhagaa kanneen dhala namaa gammachuu guddaa kennan akkasumas immoo kanneen jajjabina dhala namaaf kennan yookaan immoo kaka'umsa namaaf kennan muuziqaa jedhamu.

Kuduraalee fi muduraalee Kuduraalee fi muduraalee jechuun oomishaalee dhalli namaa naannoo isaaniitti oomishan kanneen tajaajila nyaataaf oolan akkasumas gabaadhaaf gurgurtaaf kanneen dhihaatan kuduraalee fi muduraalee jenna.

Muuziqaa: Muuziqaa jechuun dambalii sagalee yookaan sagalee miidhagaa dhalli namaa iddoo gara garaatti kaka'umsa yookaan immoo gammachuudhaaf itti fayyadamu muuziqaa jedhama.

Jii'oogiraafii jechuun saayinsii waayee lafaa teessuma lafaa akkasumas immoo haala qilleensa baramaa qoratu yommuu ta'u, seenaa jechuun ammoo saayinsii waayee waan darbee kan qoratudha.

Oomishalee supper maarkettii, oomishaalee supper maarkettii jechuun oomishaalee dhumatoo kanneen waarshaatti oomishamanii bahanii dhala namaaf gurgurtaaf dhiyaatan oomishaalee yookiin oomishaalee supper maarkettii.

Geejjiba jechuun adeemsa dhalli namaa iddoo tokkoo irraa gara iddoo fagoo ta'etti ittiin socho'u geejjiba yommuu jedhamu, konkolaataawwan jechuun immoo qaama geejjibaa keessaa tokko ta'anii kanneen...

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manneen dhalli namaa magaalarrattii dhalli namaa nyaataa fi dhugaatiisaa bitatee itti fayyadamuuf kanneen gargaaran manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jedhama.

Geejjibaafi konkolaataawwan, geejjiba jechuun wanta adeemsa dhalli namaa iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti ittiin socho'u geejjiba yommuu jedhamu konkolaataawwan jechuunimmoo qaama geejjibaa keessaa tokko ta'anii isaanis kanneen,

Hoggantoota Beekamoo: Hoggantoota beekamoo jechuun namoota siyaasaa beekamoo kanneen barumsa qaban, kanneen sadarkaa barnootaa guddaa irra gahan, kanneen biyya gaggeessan jechuudha.

Beeksisa jechuun adeemsa ergaa dabarsuu yookiin immoo adeemsa waan tokko beeksisuu, oomishaalee isaanii haa ta'u, wantoota garaa garaa adeemsa ittiin beeksisuuf godhan beeksisa jedhama.

Ispoortii Ispoortii jechuun adeemsa yookiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyan godhu. Kunis fayyummaa qaama isaa eeggachuuf yookiin immoo jabina qaama isaa argachuuf sochii dhalli namaa godhudha.

Uumama jechuun wantoota uumamaan naannoo irratti argaman yommuu ta'an, naannoo jechuun immoo uumama kan of keessatti qabatan jechuudha

Qonna Qonna jechuun waan lama of keessatti qaba. Innis lafa qotuu fi horii horsiisuudha. Qonna jechuun adeemsa lafa irratti yookaan immoo maasaa irratti oomishaalee garaagaraa oomishuuti.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa dhala namaatiif tajaajila guddaa Kennan akkasumas immoo dhalli namaa miidhaginaaf yookiin immoo simboo isaanii dabaluuf meeshaalee isaan qaama isaaniitti godhatan faaya jedhama .

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaalee gurgurtaadhaaf yookiin immoo warshaa keessaa bahanii gurgurtaadhaaf yookiin gabaadhaaf dhiyaatan oomishaalee suupparmaarkeetii jedhamu.

Faaya, faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa dhalli namaa miidhaginaaf itti fayyadamu. Simboo isaanii yookiin immo bareedina isaa dabaluuf meeshaa dhalli namaa qaama isaaniitti godhattan, morma iddoo addaa addaatti godhatan jechuudha.

Amantaa Amantaa jechuun adeemsa yookiin abdii dhalli namaa 'waaqayyoon (uumaan) jira' jedhanii dhalli namaa amantii (abdii) godhatan amantaa jedhama.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manneen magaalotarratti dhalli namaa nyaataa fi dhugaatiisaa maallaqa isaan bitatee itti fayyadamu iddoo barbaachisoo jechuudha.

Oduu jechuun ergaa qaama tokkorraa gara qaama tokkootti tamsa'u yookiin immoo nama tokkorraa gara nama birootti daddarbu oduu yommuu jedhamu, innis taateewwan guyyaa guyyaan daddarban kan gabaasu jechuudha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun dandeettii yookaan beekumsa yookiin kalaqa dhalli namaa godhu tokko aadaa jechuun immoo calaqqee yookaan ibsituu eenyummaa saba tokkoo jechuudha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaalee dhumatoo warshaalee keessatti oomishamanii gurgurtaadhaaf dhiyaatan oomishaalee suupparmaarkeetii jedhamu

Daldala jechuun iddoo bakkee wal jijjiirraa meeshaalee dhalli namaa waan qabu tokko dhala namaaf kennee waan hin qabne tokko nama biroorraa fudhatu yommuu ta'u, gabaa jechuun bakka daldalli kun itti adeemsifamu jechuudha.

Amantaa jechuun adeemsa yookiin abdii dhalli namaa waaqayyo jira yookaan immoo qaamni guddaa uume kanneen lafaa fi samii kana uume wantoota lafa kanarra jira hunda kan uume jira jedhanii abdii godhachuudha.

Beeksisa jechuun mala yookiin tooftaa yookiin karaa ittiin ergaa keenya dabarfannu, kana jechuun odeeffannoo tokko qaamota birootif karaan ittiin dabarsinu beeksisa jedhama. Beeksisni kunis beeksisa hojii ta'uu danda’a, beeksisa qacarrii hojii ta'uu danda’a.

Barumsa jechuun adeemsa dhalli namaa beekumsa isaa guddisuu yookiin beekumsa argachuuf yookaan dandeettii isaa gabbisuudhaaf dhalli namaa mana barumsaatti yookiin naannoo isaatti baratudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manneen dhalli namaa magaalota garaa garaa tti nyaataa fi dhugaatii isaa itti fayyadamu 'Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa' jedhama.

Alaabaa jechuun mallattoo ibsituu biyya tokkoo yookiinmallattoo birmadummaa faajjii saba tokkoo yookaan biyya tokkoo biyyi tokko bilisoomuu ishee kan agarsiisu alaabaa jennaan

Hawwaasaa fi Maatii: Hawwaasa jechuun namoota murtaa'oo naannoo tokko keessa jiraatan, kanneen aadaa tokko qaban, afaan tokko dubbatan hawwaasa jedhamu. Maatii jechuun immoo namoota aantee yookaan dhiiga tokko qabani.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun oomishaalee yookiin galteewwan dhalli namaa naannoo isaaniitti oomishan kanneen nyaataaf oolan akkasumas immoo gabaadhaaf kanneen dhiyaatan kuduraalee jedhama.

Uumamaa fi naannoo Uumama jechuun waantota uumamaan yookiin kanneen nam-tolcheen ta'anii lafa irratti argaman yemmuu ta'an, naannoo jechuun immoo kanneen uumamaa fi kan of keessatti qabatu waantota.

Amantaa jechuun abdii yookiin adeemsa dhalli namaa waaqayyo jira jedhanii waaqessuu yookaan immoo yookaan amanuu jechuudha.

Seera kabachiisaa jechuun qaama yookaan immoo nama dambii ittiin bulmaata yookiin seera biyya tokkoo warreen kabachiisan seera kabachiisaa jedhamu.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun oomishaalee galteewwan dhalli namaa maasii irratti oomishan Isaanis kanneen nyaataaf oolanii fi akkasumas immoo gabaadhaaf dhiyaatanii fi kuduraalee fi muduraalee jedhamu

Bineensota manaa fi alaa. Bineensota manaa jechuun bineensota dhala namaatti madaqanii dhala namaa wajjin jiraatan kanneen dhala namaaf tajaajila garaa garaa kennan yemmuu ta'u bineensota alaa jechuun kanneen ala jiraatan jechuudha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaalee dhumatoo kanneen gurgurtaadhaaf dhiyaatan oomishaalee suupparmaarkeetii jedhamu.

Ispoortii jechuun sochii qaama dhalli namaa guyyaa guyyaan taassisu innis immoo fayyummaa isaa argachuuf yookiin immoo gahumsa qaama isaa dabaluuf kan hojjetudha.

Ispoortii jechuun sochii dhalli namaa guyyaa guyyaadhaan godhu fayyummaa qaamasaa dabaluuf yookiin immoo jabinaaf sochii dhalli namaa taasisu ispoortii jedhama

Qonna Qonna jechuun adeemsa lafa qotuu fi beeyilada horsiisuu of keessatti qaba. Kana jechuun oomishaalee garaagaraa lafa irratti nyaataaf kanneen oolan oomishuun qonna yemmuu jennu, akkasumas

Daldalaa fi Gabaa: Daldala jechuun adeemsa wal jijjiirraa meeshaalee yookiin immoo adeemsa bittaa fi gurgurtaa dhalli namaa guyyaadhaa guyyaatti adeemsisu daldala jennee waamuu dandeenya. Gabaa jechuun immoo iddoo daldalli itti adeemsifamu gabaa jenna.

Ogummaa jechuun dandeettii yookiin beekumsa yookiin kalaqa dhalli namaa waan haaraa ta'e tokko fiduuf yommuu ta'u, aadaa jechuun immoo agarsiiftuu Saba tokkoo jechuudha

Geejjibaa fi Konkolaataawwan: Geejjiba jechuun wantoota dhalli namaa iddoo fageenya qabu tokko irraa iddoo biraatti ittiin socho'an yookaan immoo imalan yommuu ta'u konkolaataawwan immoo gosoota geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'anii kanneen dhala namaaf tajaajila geejjibaa....

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa kanneen dhalli namaa miidhaginaaf yookiin bareedinaaf itti fayyadaman isaaniis simboo isaanii fi hawwattummaa isaanii dabaluuf kanneen qaama isaaniitti kaawwatan yookiin godhatan faaya jedhama.

Beeksisa Beeksisa jechuun daddabarfannaa yookaan dhaamsa yookiin immoo adeemsa ergaa qaama odeeffannoo hin qabne tokkotti odeeffannoo waa'ee keenya itti dabarsinu, beeksisa jedhama.

Amantaa jechuun adeemsa abdii dhalli namaa waaqayyo jira yookiin immoo qaamni guddaan aangoo olaanaa qabukan lafaa fi samii kana uume lubbu-qabeeyyii kan hundaa uume jira jedhanii amanuudha.

Faaya jechuun meeshaalee miidhagoo yookiin immoo wantoota babbareedoo dhalli namaa ittiin faayamuuf yookaan immoo miidhaguuf qaama isaatti godhatu faaya jedhama

Miidiyaa hawaasaa Miidiyaa hawaasaa jechuun karaa yookiin immoo adeemsa dhalli namaa oduu (odeeffannoo) guyyaa guyyaan ta'u taateewwan garaagaraa ittiin waliif daddabarsu yookiin immoo ittiin dhaga'u miidiyaa hawaasaa jedhama.

Faaya Faaya jechuun Meeshaalee miidhagoo yookiin immoo waantota miidhagoo dhalli namaa bareedina isaanii dabaluuf yookaan hawwattummaa isaanii dabaluuf qaama isaaniitti godhatan faaya jedhama.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa ittiin gaggeessuudhaaf guyyaa guyyaan itti fayyadamu isas alatti yookiin immoo mana keessatti meeshaalee Akka gargaarsaatti fayyadamuu jechuudha

Nyaata jechuun wantoota lallaafoo yookiin immoo wantoota jajjaboo dhalli namaa guyyaa guyyaadhaan sooratu jechuudha. Innis lubbuudhaan jiraachuuf yookiin immoo itti fufuuf waan namni guyyaa guyyaatti argachuu qabudha

Geejjiba jechuun adeemsa dhalli namaa iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti ittiin socho'u geejjiba yoo ta'u, konkolaataawwan jechuun immoo qaama geejjibaa keessaa tokko ta'ee kan dhalli namaa ittiin socho'udha.

Ispoortii Ispoortii jechuun sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaa taasisu akkasuma sochii qaamaa dhalli namaa fayyummaa isaaf yookiin immoo gahumsa qaamaa isaa dabaluuf taasisu ispoortii jedhama.

Mana jireenyaa jechuun godoo yookaan iddoo dhalli namaa ijaarratee muka garaagaraa irraa dhagaa irraas ta'u dhalli namaa ijaaree keessa jiraatu jechuudha